Oshimaliwa ohashilongithwa momikalo odhindji yamwe ohaye shi longitha okulanda oohauto ,omagumbo ,iizalomwa oshowo okufuta aaniilonga mboka hayeya longele.

Oositola yedhina Nictus otayi landitha eshina lyoku yoga iiyaha ndyoka hali longo kolusheno kwali lina omayovi gahetatu omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi nopaife olyina omayovi gaheyali omathele omugoyi nomulongo omugoyi nomugoyi .

Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dha yooloka ngaashi okulanda iikulya kulanda iikutu, omahauto, omagumbo nosho nosho iimaliwa ohayi zi puudhigu nohayi longwa nuudhigu .

Iimaliwa ohayi longithwa pamikalo odhindji dhayoolokathana. Ohayi longithwa nee ngaashi okulanda iikulya, okulanda iikutu, okulanda iihawuto, okulanda omagumbo nosho tuu. Iimaliwa ohayizi puudhigu nohayi longwa nuudhigu.

Yimwe yomoombaanga yomoshilongo muka oyo oStandard Bank. Standard Bank okwali ena ethigathano lyaanasikola yokiiputudhilo yopombanda, mpoka kwali taya sindanitha omac book, ano okompiuta yoku topaatopa yaanasikola.

Oshimaliwa osho shimwe shasimana methimbo lyopaife, oshimaliwa ohashi longithwa okulanda iinima yakehe esiku ngaashi omboloto, omagadhi nosho wo . Oshimaliwa ohashi longwa nuudhigu nosho wo ohashizi puudhigu.

Nedbank ombaanga yopashigwana ndjoka hayi longithwa okupungula iimaliwa yaantu ongele oyuujona, aanyasha, aakuluntu nenge aakulupe. Nedbank oyatalika ko onga ombaanga yiinekelwa kaantu oyendji.